Omuntu ngele toli ondjuhwa yoye yatelekeka nawa, omuhole okukala ngaa wa teleka noshithima oshiwanawa, opo wuvule okukala toli wu uvite nawa. Oshoka iikulya mbino ohayi uvitha omwenyo lela nawa.

Opena aantu yamwe ya ninga omatemba ilo ya ninga po ngaa uunima wawo hawu vulu oku tekelwa omeya, taya sile oohi dha yooloka oshimpwiyu oshoka ohaa vulu okulanditha oohi ndhino ya mone mo okamaliwa.

Opena oondundu dhimwe dhina omamanya omanene nayi oshoka omamanya ngano ngele wega tala omamanya taga vulu okulyamininapo omuntu nenge ohauto. Omamanya ngano ngele ogaguko kondundu ndjono emanya lela tali vulu oku dhipaga omuntu.

Opu na omatemo ga yooloka ga longwa koonalunanga, ga longwa lela okupulula omapya goye nenge okupulula oofalalama ngaa dhokukuna iimeno ya yooloka, oshoka omatemo ngano oga longwa haga tulwa komambakumbaku, ga longwa lela dhingi.

Omuntu ngele owahala okumona oohi dha yooloka noohi oonene nayi, owapumbwa oku katalelapo ondoolopa yedhina Walvis Bay yili moshilongo shetu oko tovulu oku adha oohi oonene odhindji dhilipo dha yooloka

Omuntu ngele owa hala iikulya ya yooloka yopamuthigulwakalo gwAawambo nenge ngaa omithigulwakalo odhindji dhomoshilongo shetu shaNamibia, owa pumbwa oku ka talelapo omatala ogendji nga geli moshilandopangelo shetu Ovenduka nenge ngaa omatala gaShakati.

Opena omatemo ga yooloka goku pulula oofalama nenge omapya getu komagumbo getu gomiti, nongele owatala omambakumbaku gopaife ogena omatemo ga longwa lela koonalunanga. Omatemo omawanawa go omanene nawa haga vulu oku longa nenge oku mana iilonga mominute owala.

Omuntu ngele owa mono ompito ombwaanawa yoku ya moshilongo shetu shaNamibia muka, wu ka talela po ngaa omahala nga ge na oondundu oombwaanawa, owa pumbwa wu ka talele po omahala ogendji ge li kuushimba. Omahala ngaashi oshilandopangelo, Ovenduka sha Namibia. Omahala ngaashi oSwakopo ogo to adha omahala omawanawa ge na oondundu oombwaanawa.

Omuntu ngele to teleke onyama nenge ngaa to teleke ondjuhwa yoye, owa pumbwa oku kala wa gwedhwa onyanga mosopa yoye moka, opo wu ngaa wu uve kutya onyama yoye otayi kala ontoye nenge itayi kala ontoye ngele wa gwedhwa mo okanyanga.

Omuntu omathimbo gamwe iho kala nga wahala okulya shili iikulya yomegumbo, oshoka oho kala nga wahala okuzamo megumbo wuka talele po omahala ogendji haga telekwa iikulya ngoye wulye ngaa iikulya hangoye weyi teleka.

Ondjamba oshinamwenyo oshinene nayi, oshinamwenyo tushi na mEtosha lyetu lyaNamibia, shina omakutsi omanene nomagulu omanene nomukati hagu vulu oku kwata omeya ndele tayi yogo nago kombunda.

Opena oondudu dhimwe shili kadhishi oombwanawa nokulonda, oshoka ngele oondudu dhono owedhi tala oondudu dhina omamanya omanene, nomamanya ogendji gamwe. taga monika owala gafa gahala okugwila aantu. oshoka ngele oweli tala nawa emamya ndono olyi thike nopomuntu popwene.

Omuntu ngele owu na oondjuhwa odhindji oto vulu shili okumona mo oshimaliwa, ngele owa eta po edhiladhilo lyokulanditha omayi gayo , oshoka ngele otodhi sile oshimpwiyu otadhi vulu shili dhiku ningile oshimaliwa.

Opena omahala ogendji shili omawanawa geli pondje. Omahala ngono ngele owa hala okugamona owapumbwa okuzamo megumbo nenge otovulu okugatala ngele owayi komalungula nongodhi yoye. Omahala ngono omahala goku kafudhapo ngele wahala oku fudhapo.

MOmawanawa ogelipo ga yoolokathana nongele owamono ompito ngono owapumbwa okuyako shili.

Omashina oko geli kuuyuni, Omashina galongwa lela okukala taga ningi iinima ya yooloka. Omashina gamwe ngano galongwa okukala taga sile iimeno oshimpwiyu, omashina gamwe galongwa lela koonalunanga, galongwa mo lela ndele omashina omafuuliki.

Opena oondundu dhimwe dhina omamanya omanene shili moshilongo shetu shaNamibia. Unene nga ngele weya kiitopolwa mbi yili kuushimba, oko tomono omamanya ogendji, geli koondundu oonene, omamanya omanene shili.

Muuyuni wopaife omu na omashina ogendji goku longa iilonga ya yoolokathana. Omashina ngano oga ndulukwapo nuukeka nelalakano olyo kulonga iilonga meendelelo na oge vulithe okulonga koonyala.

Opena iilongo yimwe yili komeho nayi oshoka iilongo yimwe ngele owayiko oto adha iikunino tayi silwa oshimpwiyu komashina nomashina ngano shi toga tala, oto hala okutya ano eshina ndino otali ningi naana?

Opuna aantu yamwe yena oofaalama oonene , hadhi vulu okukala tadhi silwa oshimpwiyu komashina omanene nayi. Omashina ohaga vulu okukala taga zi omeya taga tekele iimeno, omashina ngono omashina galongwa lela.

Omuntu ngele owa hala okumona iinamwenyo iiwanawa, iinamwenyo ihooyi mono shito hoyi mono owala koradio yomizizimba, owa pumbwa okuka talela po Etosha lya Namibia. MEtosha muka omo to adha iinamwenyo ya yooloka nayi, iinamwenyo iiwanawa shili.

Keishi naanaa oofaalama odhindji dhina oongombe dhomalwalwa omaluudhe nomatokele, oshoka oongombe dhino odhili komafaalama nga gena iimaliwa noga ningwa lela niimaliwa oyindji.

Oohi odhina oshilonga shili moshilongo shetu sha Namibia oshoka oshilongo shetu sha Namibia osho oshilongo shimwe shina efuta lyili kooha dhoshilongo. Ohatu vulu oku kala tuna oohi odhindji shili nohatu vulu oku monamo iimaliwa oyindji moohi mo.

Opena iilongo yimwe yina ehumokomeho lili komeho nayi oshoka iilongo mbino ngele owatala ngaa iikunino yawo oyina omashina gamww taga sile oshimpwiyu iikunino oshoka omashina ngano ngele owega tala nawa otohala okutya oonalunanga oyadhiladhilapo ngiini mpano.

Otuna oondundu oombwanawa shili moshilongo shetu shaNamibia, unene ngaa ngele wu uka kuushimba huno, oko to mono omahala ogendji gena oondundu oombwanawa. Oondundu dhimwe, oondundu owala dha ningwa po komavi ogendji nayi.

Opu na aantu mboka ye na omilonga dhi na oohi ombwananwa, ye dhi tungula uunete momilonga. Ohaye dhi sile oshimpwiyu kehe esiku, taye dhi pe iikulya.

Oofalama dhopaife okuna omambakumbaku gatulqa omatemo omanene haga vulu okupulula methimbo eshona oshoka omatemo ngano oga longwa lela koontaluntanga opo gavule okumana iilonga oyindji methimbo eshona.

Okuna aantu oyendji unene ngaa kiitopolwa mbyi yo kooKavango yena oonete dhoku kwata oohi nomilonga dhina oohi oombwanawa shili, oshoka ngele ya kwata oohi ohaya vulu ngaa oku kalanditha noku lya dhawo megumbo, opo yavule okumona mo oshimaliwa ngele ya landitha oohi dho.

Omuntu ngele owa hala oku mona iinamwenyo iiwanawa ngaashi ondjamba, owa pumbwa okuya kEtosha. Etosha lyaNamibia omo to adha ondjamba, oshinamwenyo oshinene, shina omakutsi omanene, nolutu olunene nayi.

Egumbo ohali monika ewanawa ngele lina iimeno, oshoka ngele iimeno mbyoka iiwananawa yasilwa oshimpwiyu, noshowo omiti dhili pegumbo dho opala, dhasilwa oshimpwiyu, ohadhi monikitha egumbo ewanawa shili.

Esiku limwe onda hala ndikale ndina oshikunino shandje shoondjuhwa, oshoka oyo iinamwenyo iiwanawa yokukala wuna oshikunino shawo, oto vulu ngaa okudhi landitha , nangoye tovulu okumonamo okamaliwa moondjuhwa dhoye.

Omuntu omathimbo gamwe oho kala ngaa wapumbwa okuzamo megumbo wuka kale ngaa komahala omawanawa. Omahala haga vulu oku uvitha nawa omutima ngele wa tala nande etango tali toko wuli ngaa pokapundi koye.

Aantu mba haya kwata oohi ohaya monomo uuwanawa owundji moohi mono oshoka otaya vulu okulanditha oohi, nokumonamo iimaliwa oshwo otayavulu oku katelekamo yavule ngaa okumona omweelelo gwawo.

Opena iilongo yimwe yina ehumokomeho yili komeho nayi ,oshoka ngele owa katalelapo iilongo mbyono oyina omashina taga longo iilonga ya yooloka gamwe otaga sile oshimpwiyu iimeno.

Omuntu ngele owuna ofaalama yina oongombe oonene noongombe odhindji, oho kala wuna omwenyo guli pehala oshoka kehe gumwe moshilongo shetu oha kala ahala ofaalama ombwaanawa yina oongombe odhindji.

Onduli oshinamwenyo shina othingo ondeka, nongele owahala oku mona oshinamwenyo shothingo ondendeeka hashi vulu oku kala sha piitilila nomiti ondhindji otoyi mEtosha lyaNamibia omo to adha iinamwenyo mbi.

Moshilongo shetu shaNamibia otuna mo oondundu odhindji shili ombwaanawa nokutalika , oshoka ngele owa yi pushinda shoshilongo shetu shaSouth Africa otwaadha kutya oyena oondundu onene wo dhi vulithe pwa dhi tuna moshilongo shetu sha Namibia.

Oshilongo shetu sha Namibia oyo iilongo yimwe yomoAfrika yina oondundu oombwanawa shili, oshoka oondundu ndhoka ngele owe dhitala nawa, oto vulu owala oku londa ko, kwaadhimwe ndhoka tadhi vulu oku londwa, ndele to kala uwete iinima oyindji.

Oondjuhwa odha simana lela oshoka ngele omuntu okwa kala e na edhiladhilo ewanawa lyokulanditha oondjuhwa ndhono, ihe okulandithwa ngaa omayi, ota vulu oku mona mo oshimaliwa sha gwana lela, sho oshindji.

Namibia osho oshilongo shimwe shi na oondundu oombwaanawa shili. Oondundu ngele we dhi tala oto vulu okukala we dhi tala uule wowili, oshoka oondundu ohadhi monika nawa shili. Wa hala owala okukala to londo ko nenge wa ya ko nohauto ngele otashi vulika.

Omuntu omathimbo gamwe oho pumbwa ngaa oku zamo mondunda nenge megumbo lyoye, wu ka kale ngaa pondje niipundi yoye, ngoye to vulu ngaa oku yotha nonyama yoye opo wu mone kutya uuyuni kawu shi owala oku kala megumbo.

Omuntu ngele owa hala okumona oondundu odhindji shili moshilongo shetu shaNamibia owa pumbwa okuya koshilandopangelo shedhina oVenduka shaNamibia oko to adha oondundu odhindji oombwanawa oondundu dhilipo owala odho adhike.

Oohi odha simana lela kaakwashigwana noshowo kaantu ayehe mboka haya vulu okumona oonete noku kala taya kwata oohi odhindji nawa to kala tolanditha kaantu ayehe noto vulu wo okumona mo omweelelo gwoye.

Ombawutu oyo yimwe yomiiyenditho yomomeya ya longwa lela nuudhingi, oshoka ngele oweyi tala nawa ombawutu oshinima sha longwa nuudhingi molwaashoka oshinima oshidhigu ndele ihashi vulu okuya kohi yomeya.

Omuntu ngele topulula epya lyohe owuhole ngaa okupulula epya nembakumbaku oshoka mbakumbaku ngono ndele tatulwa ngaa etemo konima hoka oha vulu oku endelela po okupulula epya loye moowili ooshona nayi.

Opena shili omahala ogendji moshilongo shetu shaNamibia uunene ngaa kombinga yetu yuushimba huka ngele totala etango tali ningine oho kala owala wuuvite nawa oshoka oshinima oshiwanawa shili etango tali ningine konima yoondundu.

Omuntu ngele wuli megumbo owuhole okukala wuna oongala nenge iimeno iiwanawa iiyimati yayooloka megumbo opo ngaa wuvule okukala toyi sile oshimpwiyu yikale ngaa tayi imonikila negumbo loye likale tali monika nawa.

Omuntu ngele owahala okumona iinamwenyo iiwanawa, iinamwenyo yayooloka iho yi mono shito megumbo nenge iho yi mono komagumbo gomiti owapumbwa okukatalelapo Etosha lyo moNamibia. Etosha oko to adha iinamwenyo ngaashi uumenye, oongolo, oonduli noonkoshi.

Omuntu ngele owuna oshikunino shina oondjuhwa odhindji nai, omuntu omuntu ngawo omuyamba nayi, oshoka oondjuhwa odhina uuwanawa owundji nayi oshoka otadhi vulu okukupa omayi ogendji nuuyuhwena . Otovulu okwiimonena iimaliwa yoye gweye etovulu ngaa okudhisila oshimpwiyu gweye tovulu natango okumonamo omayi ogendji.

Omathimbo ngamwe owapumbwa nga okuzamo megumbo wuye nga pondje wukavululukwe po kashona, tovulu nga okuya nuutenda woye koyima nga kokule kashona megumbo opo nga wuvule okuva iinima yikwawo yonkalamwenyo iwanawa noku fudhapo.

Ondjuhwa oshinamwenyo shimwe shiholike kaantu nayi oshoka oshinamwenyo shika ohashi zi omayi omawana nokuteleka ngele kageshi omanene uunene nenge onyama ombwanawa weyi teleka nawa oto mono kutya onyama yondjuhwa onyama ombwanawa.

Omuntu ngele owahala okumona Iinamwenyo iwanawa Iinamwenyo ihayikala paantu owapumbwa okuya ketosha, ketosha hono oko tovulu okumona Iinamwenyo ngashi, uumenye, ninamwenyo yoogolo oyo Iinamwenyo hovulu okumona ketosha lyeyu lya Namibia mbyo.

Omuntu ngele owa hala oku kala wu na epya lyoye ewanawa, epya hali silwa oshimpwiyu, owa pumbwa oku kala holi sile oshimpwiyu ngoye mwene nonaanegumbo yoye owa pumbwa okuya lombwela oku kala haya vulu okusila oshimpwiyu epya nokukala haya longo epya kehe esiku opo ya vule oku kutha mo iikulya yokulya megumbo.

Ondjamba yomeya oyo ondjamba yimwe yanika oshiponga nayi, oshoka ondjamba ndjino ngele oyekwadha momeya otayivulu yikudhipange owala nomayengo ngawo, nande oweyitala mokana kayo oyina omayengo kangeli pamwe lela ,mala omayengo ngano ngele ongekukwata otangeku kokotapo lela.

Iingulu oyo yimwe yomiinamwenyo yina oshilonga nayi kaantu oyendji muuyuni oshoka iingulu ohatuyikalitha miigunda komagumbo getu gomiti nenge ngaa koofaalama molwashoka ohayi vulu okuza onyama ombwaanawa.

Oondundu odhindji dhili moshilongo shetu shaNamibia, odhi na omamanya omanene. Oshoka omamanya ngano ngele owe ga tala oge thike poohauto nenge ge thike paantu oyendji oshoka omamanya ngano ngele owe ga tala geli moondundu unene ngaa wu li moohauto oto vulu okutya owala otali ku gwile ndele tali nyanyula po ohauto yoye.

Iilongo oyindji yina oondundu ombwaanawa muAfrica. Namibia oshilongo shina oondundu nadho oombwanawa nokutalika, oshoka ngele owakala wedhi tala ethimbo oto vulu okumona kutya ondundu ombwanawa.

Oofaalama oonene ohadhi pululwa nomambakumbaku ga tulwa omatemo omanene oshoka omambakumbaku ngano ohaga vulu okupulula oofaalama oonene muule woowili oonshona.

Onkoshi oshinamwenyo shimwe shanika oshiponga nayi. Ngele owa hala okumona oshinamwenyo shika, owa pumbwa oku ya mEtosha lyaNamibia, omo todhi adha, no wapumbwa oku dhikala kokule.

Iilongo yimwe oyina ehumo komeho lyili komeho nayi oshoka ngele owadhaa iilongo oyindji tasile oshimpwiyu iikunino yawo oto hala kutya omashina ngano ogo ngaa haganingwa kaantu shili, nenge omashina geetwapo owala komashina omakwawo.

Onkoshi oyo yimwe yomiinamwenyi yomEtosha hayi tilika kaantu oyendji, oshoka oshinamwenyo osha nika oshiponga. Sho ngele sheku adha otashi vulu shiku dhipage.

Aantu oyendji unene yokiitopolwa ngaashi yokOkavango oye na omilonga omileeleka dhi na oohi odhindji yo oye na wo oonete oonene dhokukwata oohi odhindji nawa.

Okuna shili oofaalama dhimwe dhina oongombe , dhina omalwaala omaluudhe nomatokele, oshoka oongombe ndhono odha pumba nayi. Ihadhi kehe komuntu nokomagumbo gomiti.

Aantu mba ya dheuka mokukwata oohi oyena omalago, oshoka oohi odhina omasimano ogendji nongele owakwata oohi dhoye dhagwana lela oto vulu okukala wuna osheelelwa shoye sheku gwanena nande omwedhi.

Oohi odhi li po odhindji noonkondo dha yooloka. Dhimwe oonshona dhimwe oonene noonkondo. Dhimwe odhi na omalwaala omawanawa dho dhimwe odhi na omalwaala kaage shiwike koyendji, oshoka ngele owa hala okumona oohi oombwaanawa, owa pumbwa okuya kondoolopa yedhina Walvis Bay moshilongo shetu.

Omuntu ngele owahala okuya koopate kadhili nawa, koopate ndhono dhili moondundu nenge ngaa koyima kakuli nawa ihaku vulu okuya oohauto oonshona owa pumbwa okuya no Toyota . Otoyota oyo ohauto yimwe yoku inekelwa koopate kadhili nawa.

Ngele owa landa ondjuhwa yoye nenge oondjuhwa dhoye odhindji nawa ngoye to kala ngaa todhi pe iikulya yadho. Ngoye tokala ngaa todhi sile noshimpwiyu. Oto vulu okumona mo iinima iiwanawa shili. Oshoka oto vulu okukala to landitha omayi goondjuhwa ndhoka ngoye wu mone mo okamaliwa.

Aantu oyendji oya hala okukala yena iikunino yoondjuhwa oshoka, oondjuhwa oombwanawa nokukala wudhina odhindji oshoka, otadhi kupe iinima oyindji okuza ngaa komayi ngoye oto vulu okudhilanditha po wo ngoye wuvule nga okumonamo okamaliwa.

Iilongo oyindji shili yina oondundu oombwaanawa, nongele omuntu oto vulu okuza mo moshilongo shetu wuna ngaa okamaliwa koye kagwana nawa okuza mo moshilongo shetu sha Namibia, owa pumbwa oku keende iilongo oyindji opo owala wu mone iinima iiwanawa, noondundu ombwaanawa dhi vule dhi tuna moshilongo shetu.

Aantu yamwe oya dheuka shili oku kwata oohi oshoka oyena oonete oonene ,oonete dha ningwa lela oku kwata oohi odhindji opo ya vule okukwata dha gwana okulanditha nenge ngaa okuka teleka omweelelo kegumbo.

Oshikwiila, oshikwiila shimwe oshiwanawa nayi shopamuthigululwakalo gwaawambo na ngele owa adha nga omuntu ateleka oshikwiila nawa lela eshininga nawa, oto kala owala to ilatha nokeenyala oshoka oshikwiila oshiwanawa nayi.

Aantu mba ya gama kiitopolwa yoko Kavango oyena oonete ombwanawa shili. Oonete oonene nawa noku kwata oohi oshoka oyena omilonga omile dhina oohi ombwanawa shili, oohi oonene nayi.

Onduli oyo yimwe yo miinamwenyo to lili mEtosha, yetu yaNamibia, yi na othingo onde, nomagulu omale, oshoka oshinamwenyo shika , oshi na othingo onde ha yi vulu oku lya komiti, kombanda yomiti, yi vule nomiti odhindji nayi.

Moshilongo shetu sha Namibia otuna omahala ogendji omawanawa. Okutya ngaa ngele owayi komahala ngaashi okoShiwakopo nenge komafuta oto adha ko kutya okuna oshitopolwa shimwe shina efuta lya tsakanena noondundu. Oshoka oshiwanawa lela ngele owa tala nomeho goye.

Thimbo kwali ndili mondondo 9 okwali tuna oshilongwa shimwe hatulongwa kutya iikogo oyili po yayooloka yo oyili po yina omadhina gayooloka, oshoka ngele owa tala iikogo mombanda oto mono kutya kashishi keshe shimwe shafa oshikwawo.

Omuntu ngele to ende pomahala pena iihwa oyindji nayi ino pumbwa okukala toyi mpa puna iihwa ya tsakanena nayi yo oyili pamwe unene. Oshoka ngele owayi pomahala ngano ohapu kala pena omayoka niinima iiwinayi tayi vulu oku kulemaneka.

Opena iilogo yimwe yili komeho unene yi vule iilongo iikwawo. Oshoka ngele iilongo mbyono owe keyitalela po otwaadha omashina gatula iimeno meni kushi kutya omashina ngoka ogeli ngiini ihe omashina ngoka otaga sile iimeno oshimpwiyu shi vulithe aantu.

Oohi odhi li po dhina omaludhi ga yoolokathana dho odhili po dhina nomalwaala ogendji oshoka ngele owahala pkutala oohi oombwanawa owa pumbwa oku ka talela po oondolopa yoWalvisbay

Oohi odho iinamwenyo yomefuta iipu, iiwanawa, yo oyilipo yi vulithe, ya yooloka oshoka oohi dhimwe oonene dhimwe ooshona nayi noohi dhimwe odhilipo oonene nayi, open nga oohi dhimwe dha nika oshiponga, nongele owa hala oohi dhokulya owa pumbwa wuka talelepo aantu mboka haa landitha oodhi oshoka ito vulu okuka kwata oohi ngoye mwene mefuta.

Namibia osho oshilongo shimwe shomuAfrica shi na oondundu odhindji dhomamanya omanene. Omamanya ngano omanene taga vulu okukala ge thike nando oposhihauto nenge pomambakumbaku nga hatu longitha okupulula.

Oondundu dhimwe odhina omamanya omawanawa shili. Omamanya ge lipo gena omalwaala ga yooloka, ngaashi gamwe oma tookele. Omamanya ngano ohaga monika omawanawa ngele wa londa koondundu, wega tala ngaa wuli popepi.

Omuntu ngele oto vulu okulanda oondjuhwa dhoye odhindji nawa, oto vulu oku dhi sila oshimpwiyu. Ngoye to vulu ngaa okukala to dhipe iikulya, to dhi sile oshimpwiyu sigo tadhi vulu okukupa omayi omawanawa okuga vula ngaa oku ga landithapo, ngoye wu vule okuningamo iimaliwa.

Moshilongo shetu shaNamibia ngele owa tala koombinga dho kuushimba tozi kuuninginino wuuka kuushimba oto mono kutya otuna oondundu odhindji. Komahala ngono gokuushimba oko lela haku monika oondundu.

Omasiku gamwe shili oha ku kala kuna omutenya nayi, kuna etango ta li fike nayi, no ngele owazimo megumbo, waya ngaa pondje wa ka tutika olutu nenge wa ka yoga omeya, oho vulu ngaa oku iyuvitha nawa ngwee mwene.

Omuntu ngele oto ende pehala li na iihwa oyindji nayi niihwa tayi monika ya fa ya thinana, ino pumbwa okuya pomahala ga fa ga thinana nayi, oshoka omahala ngono opo hapu dhipagelwa aantu, po opo hapu kwathwa naantu iinima yawo.

Omuntu ngele oto li ondjuhwa yoye weyi teleka nawa, oshiwanawa okulya ondjuhwa nokathima okawanawa katelekeka lela, opo wala to uvu kutya ondjuhwa ombwaanawa yo ondjuhwa oyiholike okuliwa nokathima okawanawa komahangu.

Omuntu ngele oto zipo toyi lela moondundu, owa pumbwa okuya nohauto yoku inekela, oshoka ito vulu okuya moondundu ndele otoyi nohauto ngaashi okatuukala nenge toyi nokahauto okashona.

Muuyuni wo paife okuna aantu ya longa omatemo omanene. Omatemo haga vulu oku tulwa komambakumbaku nde etaga longopo iilonga mbyoka hayi longwa kaantu moowili odhindji mominute owala.

Uuna wakatalela po ondoolopa yedhina Swakopmund oko to vulu oku adha oondundu shomavi oonene nayi dha tsakaneka efuta molwaashoka oshinima oshiwanawa ngele weshitalela popepi. Ngele owa mono ompito yokukatalela po ondoolopa yedhina Swakopmund oto vulu okushimona.

Omuntu ngele totala oladio yomuzizimbe ndele owu weteko oondundu dhili miilongo yayoloka oonene nayi ohashi kala shafula ndje oshoka oondundu ohadhi monika onene nayi, tadhi monika ando tohala okutya omuntu oho kala owahala okulonda ko owala.

MoNamibia omuna omahala ogendji gena oondundu oonene oombwanawa, oondundu ndhono ngele wedhi tala oto kala owala wa manamo omeho dho odhina noma manya omanene, omamanya omanene shili gena nomalwala omawanawa.

Omahala nga haga landitha iikulya yokulya pethimbo mpoka oga simana, oshoka haa luhe aantu ya hala okulya iikulya yomegumbo nenge iikulya ya telekwa megumbo, oshoka oya hala ngaa okuza mo ya ka lye iikulya yokomahala ngaka.

Oondundu dhimwe ngele wedhi tala oto vulu okutya ngika opuna omuntu ta vulu oku londako kondundu yithike mpoka. Oshoka ngele ondundu oweyi tala oto hala okutya oya thika nande omegulu yapi tili la iikogo ayihe.

Ngele oto ende momahala mu na iihwa oyindji nayi oshiwanawa wu kale to ende pehala wushi kutya mpano ngele onda adhikililwa po otevulu okumona nande ekwatho mbalambala oshoka ngele oto ende momahala gu udha iihwa ndele kapuna aantu osha nika oshiponga.

Omuntu ngele wuli koomagumbo gomiiti wuuvite kwatalala pethimbo lyuutalala nenge nga kwatalala nayi oshiwanawa okuya pondje polupale wuka teme okandilo ngoye wu huhumukwe oshoka ohashi kala oshiwanawa ngele puna aantu oyendji taya popi omahokololo.

Uudhila owo wumwe womiinamwenyo mbyoka hayi vulu okutuka mombanda. Opena wo nuudhila mboka hawu vulu oku liwa ,oshoka sho ndali omushona okwali hatu yaha uudhila opo tuka vule oku wu kanga tse tu wu lye oshoka okwali hawu vulu okuliwa wo uutoye.

Ongalangombe oyo yimwe yomiinamwenyo ihaayi monika naana kehe pamwe. Ngele owa hala oku yimona moshilongo shetu sha Namibia owa pumbwa okuya kEtosha oko twaadha iinamwenyo oyindji mbyo ihaayi kala lela paantu.

Oohi odhili po dha yooloka dhi li po dhina omalwaala ga yooloka. Okokutya ngaa oto vulunokwadha oohi oonen ilo oboohi ooshona Dhina omalwaala gamwe kushi kutya omalwaala oto li tumbula na ngiini.

Ngele tashiya poku kwata oohi, aantu mba yeli kiitopolwa kuna omatale ogendji oyo ye lipo poku kwata oohi odhindji moku longitha oonete

Ondjamba oshinamwenyo oshinene nayi oshoka oshinamwenyo shina nomakutsi omanene ga fa owala oombapila dha tulwa kumwe omanene nayi . Ondjamba ngele owe yi adha pokuma inopumbwa oku ya popepi nayo unene oshoka ondjamba oshinamwenyo sha nika oshiponga nayi.

Ongombe yi na olwaala oluluudhe nolutokele ihadhi monika naanaa olundji momagumbo getu gomomagumbo gomiti, oshoka oongombe ndhono oongombe to dhi adha koofaalama ndhi oonene. Oofaalama dhaantu mba ye na iimaliwa lela.

Aantu mba yeli komatale nga gena oohi ndele oyeshi okukwata oohi, nenge yena oonete oombwanawa okukwata oohi ohaa li mo nawa shili. Oshoka ngele owa kwata oohi dhoye oonene nenge oohi odhindji oho vulu okukalanditha, ngoye to mono mo ngaa okamaliwa koye.

Omiti dhomambanana ihadhi monika unene moshilongo shetu shaNamibia, oshoka kapu na omahala ogendji to vulu okutya oto mono omiti dhombanana moNamibia. Ohadhi monika ngaashi miilongo yetu mbi yaaAngola, miilongo yaaNigeria, miilongo yoEquatorial Guinea omo to mono omiti dhomambanana.

Moshilongo shetu sha Namibia otuna mo oohi oonene noohi oonshona. Oohi odhindji nayi dhili mefuta lyetu ndyono lya gama kombinga ndjono ya Walvis Bay. Oohi ndhono odhili ko odhindji nayi oshoka oNamibia oyo yimwe yomiilongo yomuAfrica yi na oohi nayi.

Moshilongo shetu sha Namibia otuna mo iikunino iinene, yili ngaa unene komahala ngaashi goOranjemund. Komahala hono okuna iikunino iinene yili unene koonalunanga. Oonalunanga oyo yena iikunino iiwanawa iinene.

Oondundu dho mamanya ohadhi monika unene ngele wu uka kuushimba. Okuza ngaa kowambo yetu hwiya ito monoko lela omamanya ogendji geli moondundu oshoka ka tuna oondundu unene ngaa kombinga yetu ndji yo KEeshakati no keendonga moNamibia . Otodhi mono alushe ngele wu uka kuushimba, okuza ngaa meeTsumeb mo.

Omuntu omathimbo gamwe oho kala ngaa wa hala okuuvitha omwenyo goye nawa oshoka ngele owa zi mo ngaa megumbo wakatalela po omahala omawanawa ngoka gena omahala gokuyoga oho kala tuuvitha owala omwenyo goye nawa.

Moshilongo shetu Namibia otu na mo oondundu dhina omamanya omanene. Omamanya ngoka ohaga adhikwa unene moondundu dhomOvenduka. Omamanya ngaka omanene nayi, otaga vulu okukulaminina po.

Otuna oondundu odhindji moshilongo shetu shaNamibia unene nga moshilandopangelo shedhina oVenduka. Oondundu onene shili dhina nomamanya omanene, omamanya ngano omanene owala nota ga vulu oku kula mininapo.

Ngele owa hala oku mona oohi oonene nenge oohi onshona dhoma yoloko ogendji, dhayolokathana momalwala owa pumbwa owala oku ya koWalvis bay. Ko Walvis bay oko to adha omayoloko goohi odhindji nayi.

Oondundu dhomamanya moNamibia ohadhi monika unene ngele wuli moondjila dhoku ya kuushimba. Ohadhi monika unene ngele wuli mopate wu uka mOtjiwarongo, wu uka ngaa koombinga ndhono dhu uka ngaa lwokoo Tsumeb nokOutjo nenge koombinga dhoshilando pangelo shaVenduka.

Ngaashi naanaa iilongo oyindji yomuAfrika twa adha yi na omiti ominene ilo omiti dhili pehala limwe ominenenene yo oyi na omeya ga tsakanena tage ende momiti mo. Oto ya adha unene miilongo mbi yokuuninginino wa Africa.

Oohi moNamibia odhilimo odhindji oshoka Namibia okwagama kombinga ya africa hukuna efuta oshoka ohatu vulu okulanditha oohi moshilongo shetu ohatu vulu oku dhi landitha nenge okiilongo yi ili no yi ili oshoka otudhina odhindji nayi moshilongo shetu.

Moshilongo shetu shaNamibia katuna ngaa oofaalama dhina iikunino yina omashina omanene nenge omashina haga kala taga longo niimeno. Otu hole unene okulongitha aantu, oshoka aantu oyo ya fa ye na oshimpwiyu ye vulithe eshina.

Omuntu ngele tolitha oongombe oshi vulithe okulitha iikombo oshoka iikombo ihayi kala yangungumana pehala limwe, ohayi kala owala yahala okufadhukapo nenge yikaholame kehe mpa yahala okuholama.

Moshilongo shetu shaNamibia ohatu adha mo unene omatale nga ge na oohi unene okuza ngaa kiitopolwa yoKavango nookoZambezi. Oko ku na omatale omaleeleka, ngoka to adha ge na oohi odhindji nayi, oshoka oohi ndhono ohadhi kwatwa, opo dhi ka liwe nenge tadhi landithwa moshilongo shetu, opo shi vule okukala komeho niinima oyindji, oshoka moshilongo shetu otu na oohi noonkondo.

Kegumbo lyetu, komagumbo gomiti otu na ko iingulu yi na omalwaala omaluudhe nomalwaala ngaa ge li po inaaga fa unene iingulu yimwe hayi kala moofaalama dhimwe. Iingulu yimwe oyi li po yi na omalwaala ku shi kutya olwaala lwa tya ngiini.

Ondjamba oshinamwenyo oshinene shina nomakutsi omanene, oshoka oshinamwenyo shika ngele oweshi adha shili nando omEtosha moka ino shiya popepi nande, oshika oshinamwenyo shika oshanika oshiponga nayi. Oshinamwenyo oshinene tashi vulu okukudhengapo neyulu lasho opuwo ngaano owahulitha.

Uudhila owuli po wa yooloka nayi, oshoka opuna uudhila mboka ihawu tuka nandonando hawu kala ashike pomeya, po opuna mboka hawu tuka wo wumwe owa nika oshiponga oshoka ohawu vulu okulya iinamwenyo iikwawo.

Aantu ngele ya kwata oohi odhindji nayi oha ya vulu oku ke dhilanditha nodhimwe ta ya longitha okulya megumbo. Oshoka ngele owa landitha oohi oho vulu oku mo namo okamaliwa koye ko kulandamo iinima iikwawo yomegumbo nokulya oohi dhoye megumbo.

Oondundu dhimwe dhomoNamibia odhi na omamanya ga yooloka. Omamanya gamwe ngele to ga tala ohaga monika ga fa andola to ti emenya oli na omongwa ndele emanya osho owala li li nolwaala lwalyo ogwa fa to ti owala omongwa gu li kombanda.

Ngele tandi litha iikombo ohandi kala ndeyi tala nawa, oshoka iikombo ihayi ngungumana pehala limwe, ndele ngele inoyi tala nawa otoka mona tokanitha iikombo, inayi fa oongombe ndhi hadhi vulu okukala dhili pehala limwe ethimbo ele.

Muuyuni wongaashingeyi omu na aantu ye na oofalama ooonene dhi na omashina omanene nomambakumbaku haya vulu owala okupulula mokathimbo okashona oshoka omashina ngano ngele owe ga tala oto hala owala okwiipula kutya omashina ngano ogeetwapo ngiini.

Ngele owahala okumona iinamwenyo iiwanawa, iinamwenyo ya yooloka ihaayi monika nomeho kehe siku to ende moshilongo shetu, owa pumbwa oku ka talela po meEtosha. MeEtosha omo tovulu oku adha oonduli, oondjamba oshowo oonkoshi.

Ngele owa zimo moshilongo shetu muno shaNamibia toyi kiilongo yimwe otwaadhako oofalama dhi na iikunino iiwanawa nayi. Iikunino mbyoka otwaadha yi na omashina kuushi kutya otaga ningi nongiini omashina omawanawa ga ningwa koonangalela.

Ngele owe ya moNamibia we ya okutalela po Namibia, owa pumbwa okuya koombinga ndhiya dhoSiwakopo, oku ka enda ko ngaa opo wu ka mone oondundu dha tsakaneka efuta nenge oto ti efuta lya tsakanena oondundu. Oshinima oshiwanawa shili ngele to shi mono komeho goye mwene.

Opena omashina gamwe gokoofaalama omakumithi neshina sho toli tala otwiipula kutya eshina kiimba olya kosha iimaliwa yithike peni. Omashina ngano ohaga kala omanene geli owala moofaalama mo.

Oshikunino shiimeno osha pumbiwa kaantu ayehe oshoka ohashi zi uuwanawa owundji kuza komatama nga hatu longitha moombiga dhetu dhokuteleka oshiyelelwa nokulya omayapela nga hatu li kehe esiku.

Moshilongo shetu omuna omahala ogendji omawanawa, naantu oyendji ohaya kala yahala okuga talelapo. Ogeli kiitopolwa ngaashi oHardap noshowo koKhomas, oko unene kuna omahala gena oondundu ombwaanawa.

Moshilongo shetu sha Namibia ngele owa hala okumona oondundu owa pumbwa okuya kuushimba. Kuushimba oko haku monika oondundu oondendeka noondundu oonene nayi, oshoka ngele to vulu oku enda kehe ngaa mpoka to ende moshilandopangelo shetu sha Venduka muka, oto mono mo oondundu kehe.

Omuntu ngele wuli moshilandopangelo shaVenduka ino pumbwa owala oku kala wuli mokati komatungo. Owa pumbwa okukeenda mo nokuume koye moondundu, oshoka ohamu monika nawa muna omamanya ga londathana gomaludhi ogendji. Oto vulu okukala wa landula mo ashike ihe ito mono kutya wuli peni.

Opena aantu yena oofaalama onene nayi, noofalama dhono sho toyi tala otwiipula owala kutya ofaalama ndjino ngiika oya kotha iimaliwa ingapi, opo owala yeetwepo oshoka niimeno sho tayi silwa oshimpwiyu iinima oyindji ya yamo lela miinima mbyo.

Monale aanona unene tuu yaamati okwali yehole okuyoga nenge okumbwinda momeya unene tuu ngele ya ka litha. Oyali ne haya mbwindi momeya ngoka kaage shi omale.

Oohi mefuta odhili mo dhina omalwaala ga yooloka. Odhili mo oonene nenge ooshona. Po opena dhimwe wo natango ooshona kwaadhi ooshona nale, oshoka ngele owa tala mefuta nenge waka tala ngaa poyima pena efuta, oto mono kutya oohi odha yooloka nayi.

Omathimbo gamwe ngele tandi tala oondundu dhomoshilando pangelo shetu shaVenduka ohandi mono omamanya ogendji omanene nayi, geli koondundu. Ohandi ipula kutya omamanya ngano oge ya po ngiini man, opo ike ga kala omanene nee ngano.

Ngele wuuka kuushimba oto adha ko oondundu oonene ndhina omamanya taga vulu oku ku laminina owala. Shampa wega tala unene ethimbo eleka oto vulu okutya ano emanya ndino olyi li po ku gwako koondundu ndjino?

Omuntu ngele wuli nando okomalungula oto vulu okumona oofalama dhimwe oombwanawa nayi oshoka oofalama ndhoka otovulu okutya anuwa oofalama odhina omashina geli ngiini ngawo , omashina omawanawa taga sile iinamwenyo niikulya yawo oshimpwiyu.

Omambakumbaku oga yooloka ope na nga ge na omatemo omanene gokupulula omapya getu, po opena gamwe ge na etemo eshona oshoka ngele osheya komambakumbaku gayooloka omuntu owa pumbwa ngaa okukala wu na oshimaliwa shili oshindji opo wu kale to vulu okukala wu na embakumbaku lina etemo enene nenge okufuta omuntu e na embakumbaku enene.

Omuntu ngele toli oshimbombo nenge toli okadjuhwa koye owuhole ngaa iinima yikale yatelekeka nawa. Oshoka ngele otoli oshimbombo shoye shatelekeka nawa nokandjuhwa koye katelekeka nawa ngoye otonu okakunwa koye katalala nawa wuuvite nawa oto ike yapumbiwa muuyuni mu.

MoNamibia otuna oshilandopangelo shedhina Venduka oshoka moshilandopangelo moka otwaadhamo iiputudhilo yiilongo yopombanda yomadhina gayooloka oshoka ngele otoya moshilandopangelo mono owa pumbwa okukala wa tala nawa oshoka omuna iinima oyindji iiwanawa nayimwe iiwinayi.

Ethimbo ndi ya nda li ha ndi kwata oondjuhwa okwa li handi ipula kutya; ngele onda kala ndi na oshikuku shandje shoondjuhwa odhindji, tandi dhi sile oshimpwiyu, otandi vulu okumona mo oshimaliwa.

Ngele oweya moshilongo shetu shaNamibia, weya ngaa okutalelapo, owapumbwa okuya komahala ngaashi koShiwakopo. Komahala ngoka okuna oondundu oombwanawa, tovulu okumona ondundu ya tsakaneka efuta na ngele oweyi tala otokala wuuvite nawa.

Aantu oyena omambakumbaku gayooloka geli koofaalama oonene oshoka, ngele waadha omambakumbaku gena omatemo konima hono, ohaga kala omatemo omawanawa gamwe omashona gamwe omanene.

Onduli oyo yimwe yomiinamwenyo yo mEtosha lyetu lyaNamibia yina othingo ondendeka, noshinamwenyo shika oshina omagulu omaleleka. Oshinamwenyo shika nkene shili po oshile owala, sho ohashi vulu okulya komiti omileleka.

Oongombe oonduudhe noontokele ihadhi monika naanaa lela kehe pamwe. Oshoka oongombe ndhino ohadhi monika owala koofaalama oonene. Oofaalama ndhika dhina oongombe onduudhe noontokele oofaalama lela dhina oshimaliwa.

Osikola oya pumbiwa moshilongo shetu, oshoka aanona oyendji oya pumbwa oku kala haya yi kosikola. Kosikola hoka ohaku adhika iinima oyindji nayi, hayi vulu oku kwathela omunona ngono a vule oku e ta omadhiladhilo ogendji moshilongo shetu muka, oshoka otwa pumbwa aantu ayehe ya kale yeshi kutya ngele omunona tayi kosikola, ota vulu oku e ta po omadhiladhilo ogendji.

Moshilongo shetu sha Namibia omuna omahala ogendji gatungika nawa. Omahala gamwe ngano ihaga monika naana uunene, oshoka omahala gamwe oga tungwa lela moondundu kokule lela niinima oyindji uunene ngaa noondolopa

Ngele ndili komagumbo gomiti ohatu vulu wo okukateka omeya komatale noshowo tuka teke omeya poondama dhopopepi, oshoka omeya ngano omawanawa nokunwitha noongombe. Ngele tatu ka teka omeya ngano ohatu kala tuna omayemele ogo hatu vulu okutekitha.

Oondundu odhindji odhina omamanya Omashona ga yooloka oshoka ngele to ga tala ohokala owala to ipula kutya omamanya ngano oshike omawanawa .

Muuyuni wopayife oto adha omashina gakuthapo iilonga yaantu oshoka omashina oto ga adha eli nando moofaalama taga sile oshimpwiyu iimeno yili miikunino ohandi ipula ngaa kutya kuuyuni okunawe iilonga yaantu

Omuntu ngele owa hala okumona iinamwenyo mbi ihaayi kala paantu lela, iinamwenyo hoyi mono owala koradio yomuzizimbe owa pumbwa okuya kEtosha, kEtosha hono oko to adha iinamwenyo ya yooloka, iinamwenyo ihaayi kala paantu iinamwenyo tayi ku fuula owala.

Omathimbo gamwe nge ndatala oondundu onene, ohandi fuuka oshoka ohandi vulu okukala ndedhitala nande okuza ngaa pominute omulongo. Okulya ohandi fuuka nayi kiinima mbyo.

Ngele wuli kofaalama otomono omashina giili nogiili ngono haalingitha kofaalama. Omashina ngono ngele toga tala ogalongwa lela nawa koonalunanga opo gavule okukala geli mepya loye nenge geli moofaalamo yoye taga longo iilonga iiwanawa.

Opena oofalalama dhimwe dhina iikuku yoondjuhwa ndele iikuku mbino yoondjuhwa iikuku iinene nayi ,iikuku to ipula owala kutya ngiika iimaliwa yaya moshikuku muno ingapi. Okutya oshikuku otashi monika nawa sho oshina oondjuhwa odhindji nayi.

Opuna aantu yamwe ya dheuka lela moku kwata oohi, mokulongitha oonete onene dhoku kwata oohi momatale oshoka ngele owa adha ya kwata oohi otaye ku nyanyudha oku pula ngele oyo nga ya kwata oohi adhihe dhono.

Ethimbo limwe ohaku kala kuna omutenya omululila shili, oshoka ngele owazi mo megumbo waka yoga otu uvitha naw a omwenyo goye nolutu lu vule okupandula oshoka owii yuvitha nawa oshoka ngele wa zi mo megumbo waya ngaa waka yoga omeya goye.

Oohi odhi na oshilonga oshinene noonkondo moshilongo shetu, oshoka otu na omatale ogendji hamu vulu okuza oohi oombwaanawa. Otu na nefuta hali vulu okuza oohi oonene noohi odhindji hadhi vulu okulandithwa.

Omuntu ethimbo limwe owa pumbwa ngaa okuza mo megumbo, wuka kale nando wu li momiti dhina omizile omi wanawa. Oshoka okuna omiti odhindji ha dhi monika nawa, dho odhina omizile omi wanawa. Owa pumbwa ngaa okuya pondje wu ka kale nande to yogo omeya momatale, oshoka ngele wu li pondje omwenyo goye ohagu vulu oku uva nawa.

Oondundu dhimwe dhili moNamibia moka moshilongo shetu, oondundu oonene nayi, dho oondundu ngele owa londoko oto mono iinima oyindji nayi, wu wete owala omahala omanene, nehala olindji

Ngele to tala oondundu dhimwe dhomoshilongo shetu sha Namibia muka otuna oondundu dhina omamanya omanene, ongaashi, omamanya gamwe oto vulu okuli tala ndele toti, emanya ndino ndele etali ku gwile ngiika oto nyanyukapo owala.

Omuntu ngele wuli moshilongo shetu shaNamibia muno kehe pamwe to vulu oku adha oondundu dhomamanya dhina omamanya omanene tadhi vulu oku kulaminina. Oho vulu ngaa oku mona omamanya ngano ngele wu uka kuushimba opo to vulu oku adha omamanya nga.

Omuntu ngele tolitha oongombe oshiwanawa shivulithe okulitha iikombo . Iikombo hayo naana iiwanawa nokulitha oshoka ohayi piyagana kehe pamwe, nge owakala ihe inotalako tayili omwiidhi gwayo oto kamona owala wa kanitha iikombo.

MoNamibia otuna mo omuthigululwakalo gwAahimba, Aahimba mbano aantu yamwe yena omuthigululwakalo gwa yooloka nayi kaantu oyendji, oshoka ngele owe yaadha otwaadha yena omagundji geli kombanda, oshoka omuthigululwakalo gwawo oku zala iipa.

Thimbo limwe nge nda tala oondundu moma thano ohandi kala owala nda hala ndi kedhi talelepo ngaye mwene ndiye ngaa koma hala gomo Namibia nga ge na oondundu oombwanawa me ngano opo wo ndikale ndishi kutya oto adha po oondundu oombwanawa.

Mefuta ohamu monika oohi odhindji dha yooloka dhi ili nodhi ili, oshoka oohi dhimwe oto vulu oku yi tala e toti ano ndjino ohi yafa peni? Ohi yafa owala okayima mbela kelipo nde toti ano ohi ngaa ya pumbwa okukala yili mefuta ndjino?

Sho kwali hatu longwa kombinga yiikunino ya yooloka no ya yooloka. Ethimbo ndiya kwali ndili moondondo oshona. okwali ndina ondjodhi yoku kala ndina nangaye oshikunino shoondjuhwa. Oshikunino shika onda hala okushi ninga sigo paife.

Aantu mboka ye li komahala hu kuna omatale, gena oohi oha ya kala yelimo nawa, oshoka ngele owa kwata oohi dhoye odhindji oho vulu ngaa okukalya nenge to ka landitha ngoye wu mone mo okamaliwa koye.

Oonduli odho dhimwe dhomiinamwenyo yili mEtosha lyetu lya Namibia. Dhina oothingo oonde nomagulu omaleeleka oshoka ngele owa tala onduli oto hala okutya ano oshinamwenyo shika oshili nee ngiini ngawo.

Omuntu ngele to litha ongombe oshi vulithe oku litha iikombo, oshoka iikombo ihayi ngungumana pehala limwe, iikombo ngele otoyi litha owa pumbwa oku kala weyi tala ethimbo alihe, shi vulithe oku litha oongombe dhoka hadhi vulu oku kala dha ngungumana pehala limwe.

Omuntu ngele wa loloka wu wete kutya owa pumbwa okufudha po kashona, ngele esiku ngaa li na okatango taka fike unene, owa pumbwa ngaa wu ye pondje wu ka uve kashona omeya taga dhenge kolutu to ka yoga ko ngaa kashona, opo wu uve nawa opo vule okumona sha ngaa tashi nyanyudha omwenyo goye.

Opena aantu oyendji yeshi oku ninga iikuki iiwanawa shili, oshoka nande owuna evalo lyite etoyi mositola yontumba eto itokejemo oshikuki oho vulu okwiipandula shili.

Aantu oyendji mboka haya kwata oohi momatale gena oonete oonene, ohaya vulu oku ningamo okamaliwa keli nawa shili, oshoka ngele owa kwata oohi odhindji oto vulu okudhi landithapo nenge wudhi longithe okulya megumbo.

Ngele to litha oongombe oshivulithe okulitha iikombo, oshoka iikombo ohayi piyagana. Yo ihayi kala ya ngungumana pehala limwe. Ngele to litha oongombe ino pumbwa okukala lela todhitala aluhe, oshoka oongombe ihadhi piyagana lela dhafa iikombo.

Ondjamba oshinamwenyo oshinene nayi tushi na mEtosha lyetu lyaNamibia. Ondjamba kayishi oshinamwenyo shoku kala popepi unene ngaa ngele waya wuka tale iinamwenyo ketosha lyaNamibia. Oshinamwenyo shoku talela kokule, ongaashi ngaa iinamwenyo yili mEtosha mono hayo ngaa yoku kaliwa popepi oshoka ondjamba oshinamwenyo oshinene, nongele osheku gwile oto vulu oku nyanyuka po owala.

Oohi odhina oshilonga oshoka otu dhina odhindji moshilongo shetu Namibia dho ohadhi longithwa iinima oyindji okutya nga ohadhi vulu oku landithwa, okulya noku gandja kiilongo iikwawo opo tu monemo natse oshimaliwa oshoka otu dhina odhindji moshilongo shetu Namibia, mefuta lyetu.

Ngele esiku ndoka okuna omutenya tagu dhengele lela, omutenya goketango tagu dhenge lela gwa dhiginina aantu oye hole okuka yoga omeya, oku yoga omeya osha simana omolwashoka ohashi uvitha olutu nawa. Olutu olwa pumbwa oku yoga omeya opo wu kale wuuvite nawa noku kala ngoo poima pena omeya oshoka etango ohali ningi unene omutenya ogundji tagu vulu okuku fika.

Iikunino yiimeno yayoolokathana ohatu yi adha koofaalama , hu haku zi iikulya mbi hayi ya moositola dhetu opo yivule okulanda , opo woo tuvule okukateleka kehe shi twa pumbwa momagumbo getu. Okuza ngaa koshithima nayilwe.

Oofalama odhindji odhina iikunino. Iikunino oyi holike nayi oshoka aantu ohaya kunumo iinima oyindji, okuza nga komatama, komayapula nookiinima oyindji hayi vulu okuliwa momagumbo.

Oongombe dhili kofaalama, ongombe oyo yimwe yo miinamwenyo yasimama nayi kaantu ayeshe moshilongo shetu sha Namibia nomiilongo oyindji, oshoka ongombe oha yi zi iinima oyindji ngaashi woo ombelela, omahini, no hayi vulu okulongithwa okulanditha noku monamo iimaliwa mokulanditha ongombe.

Yimwe yomiinamwenyo ngaashi yoongombe oyo hayi gandja esimano kaantu oyendji miilongo yili noyili oshoka ohayi gandja omahini, onyama. Iilongomwa mbika oya pumbiwa molwaashoka oyina uundjolowele konkalamwenyo yomuntu kehe.

Aantu yonalenale ethimbo kwali kaaku na oohauto niinima yomatungo ogendji, okwali haya kala ye na uutati taya tidha iinamwenyo opo ya vule oku yaha iinamwenyo opo wo ya vule okumona ko onyama kiinamwenyo.

Ohatu kwata oohi momatale nenge moondama dhomeya opo tu vule oku kalya komagumbo oshoka oohi odho dhimwe dhomiinamwenyo yina uuwanawa owudji unene wa pumbiwa momalutu getu atuhe aanegumbo.

Onduli oshinamwenyo shi na othingo onde . Sho oshi na oshilonga molwaashoka ohashi e ta aantu yokiilongo yayooloka, yeye ya tale oshinamwenyo oshiwanawa shonduli. Ohashi vulu woo okweeta iimaliwa moshilongo shaNamibia.

Aantu yili noyi ili oyehole okukwata oohi moondombe nenge momatale, oshoka oohi dhomomeya ohadhi kala oombwaanawa shili oshoka ngele owedhi tula po, totula mo uunyanga nuutama uuwanawa ohadhi kala oombwaanawa shili.

Ongombe noshikombo oyo yimwe yomiinamwenyo mbi yasimanekwa komithigululwakalo dhetu dhaawambo oshoka ohayi tupe omahini ,onyama niinima oyindji hayi zi kongombe niikombo

Onete yokukwata oohi mokandombe ka kondekwa nondhalate. Ondhalate ya tungika nawa yo onde opo yi vule okukaleka okandombe ke li nawa ko oke li kokule niinamwenyo.

Omatama ohatu ga longitha oku tula moombiga dhetu, ohatu ga vulu woo okuga landitha opo tu vule oku monamo oshimaliwa unene ngaa aantu mba yena oofaalama oonene hadhi vulu okuza omatama ogendji nogendji.

Ondjuhwa oyo yimwe natango yomiinamwenyo yo momagumbo yi na oshilonga, oshoka ohayi tu pe omayi. Yo ohayi vulu okuvala uuyuhwena, yo ohayi vulu nokutelekwa opo aantu ya lye megumbo. Yo ondjuhwa ombwaanawa nayi okuliwa.

Embakumbaku ohali longithwa okupulula momapya getu momapya getu gAawambo oshowoo ohali vulu nokulongithwa koofaalama, opo tuvule okukuna kehe sho twa hala okukuna momapya getu noofaalama opo tu monemo sha shokulya.

Muuyuni wopayife aantu ohaya tekele iimeno, unene ngaa iimeno mbyok ayomoofaalama nominino dha za mevi. Ominino ndhoka dha za mevi odha tulwa mo, opo dhi vule okutekela iimeno nawa okuza ngaa kwaa shi shotango sigo okwaa shi sha hugunina.

Omatama omatiligane nomatama omazizi ge li moshikunino. Omatama omatiligane omatama ga pya nohaga vulu okulongithwa okuteleka, omatama omazizi ohaga kalekwa moshikunino, opo ga vule okupya nawa ga ka longithwe nago okuteleka.

Ohauto ombulawu yathika kombanda yomwiidhi tagu monika gwaziza nawa nomiti dhina oongala tadhi monika nawa. Oongala ombwaanawa oshoka otayi vulu okutulwa megumbo ndele tadhi monikitha egumbo ewanawa, oshoka oongala odhina olwaala oluzizi.

Omutenya ngele tagu dhenge aantu oye hole oku ka yoga omeya. Omeya oge holike kaantu oyendji, oshoka ohaga uvitha olutu nawa. Ngele aantu taya yogo ohaya kala yu ivite nawa taya dhana nayakwawo momeya, opo ya uvithe olutu lwawo nawa.

Oshikunino shina iimeno. Iimeno oya simana molwashoka ohayi tupe iinima mbi hatuli kehe esiku. Yo ohayi liwa wo nokiinamwenyo opo yi vule okutupa onyama nomahini haga zi moongombe.

Moshilongo shetu shaNamibia katuna mo naana oondundu odhindji, oshoka ohadhi kala unene momahala gokuushimba, unene nga moshilandopangelo movenduka, nenge moshoomeya.